Shingaye na al'ada ga zamantakewa shingaye na al'ada shingaye na al'ada wani abu ne wanda ya ya aya samo asali da kuma tsari tsaron hukunci da al'adun al'umma ma'ana amfani da hanyoyi kamar uwa u ana son uwa ta sami in ta haihu ta ta ta sa ma ta sama abin nan ɗinta tsari in ta haihu tasa mu tasamu hutawa hutawa abinda ake nufi tsakani in ta samu ciki ciki mahaifanta ya huta kuma jininta ya dawo a yaron ya samu aa samu tarbiyya yanayin da za a tarbiyyantar da yaron in ta huta yaron zai zama yana da yaron ya zama yana da lafiya uwar mahaifarta ya huta a a jinita ya dawo mahaifa ya huta jijin jikinta ya dawo a samu tarbiyyantar da yaron abinda ya kamata ana son tsarin iyali dan mahaifa ta samu hutawa jinin jikin ya dawo yaro ya samu ingantaccen ilimi ku za ya sami ingantaccen kuzari kuma tsakanin wannan haihuwan da wannan haihuwan akanso wannan tazaran a samu kamar koda shekara ɗaya ko biyu a samau kamar shekara uku in aka samu wannan ana saran in Allah ya yarda wannan tazara ya kuma a addimni na son al'ada

ra'ayoyin ma'aikatan lafiya kamar son zuciya rashin yadda da tsarin iyali saboda addini ko al'ada ko kuma nuna wariya ga wasu jinsi ko rukuni na iya na iya na iya hana mutane samun sabis na tsara iyali yanda ya kamata misali idan ma'aikacin lafiya bai yadda da amfani da ƙwayoyin hana haihuwa ba yana iya ƙin bayarda bayadda su ko kuma ba bazai bada isashen bayani ba hanya mafi kyau don magance wannan itace a horar da ma'aikatan lafiya su fahimci mahimmancin adalci da rashin nuna banbanci su koyar da su koyar da zasu kula da kowa da kowa ba tare da la'akari da ra'ayoyi da ra'ayoyon su ba kishin kai domin koya yanada ƴancin yanda sadarwar kula da lafiyarsa da iyalin sa ida kanada wata taƙaddamar wata taƙaitacciyar hanya kakeso inyi amfani da ita wajen fassarar misali ƙarin harshe salo da ko don wani taƙaitaccen amfani da shi

wa'insu mutane suna zaune ne a karkara ko nesa da cibiyoyin lafiya inda babu inda babu wasu mutane suna zaune ne a karkara ko nesa da cibiyar lafiya inda babu isashen sufuri ko hanyoyin mota sun lalace rashin kuɗi ko biyan kuɗin haya ko mota ma na hana tafiya zuwa asibiti. mata da yara suna da mata mata da yawa suna da yara ƙanana da suka suke buƙatar kulawa kuma basuda wanda za za zasu bari ta dasu idan zasu je neman sabis idan akwai wata mace da dake da yara da yawa tana iya yi tana iya jin nauyin tafiya saboda wahalar tafiya dasu ko barin su a gida yiwuwar magance wannan matsalolin kafa cibiyoyin lafiya a kusa da al'umma. gina cibiyoyin lafiya a cikin garuruwa da ƙauyuka zai rage nisan da ake ake bi don samun sabis na lafiya. ciki harda tsarin iyali gwamnati ko ƙungiya masu zaman kansu zasu iya samar da motocin sufuri dan ɗaukar mata zuwa cibiyoyin lafiya a wasu cibiyoyin a wasu cibiyoyin lafiya za'a iya samar da wuri ko ma'aikata da za'a zasu kula da yara yayin da iyayen su ke samun sabis ma'aikatar lafiya zasu iya ziyartar mutane a gidajen su domin basu da basuda sabis musamman a wuraren da sufuri ke da wahala faɗakar da al'umma da kuma samun goyon baya miji da ƴan uwa zai taimaka wajen shawo kan waɗannan matsaloli

kodai ko ci takeyi hana samun sabis na tsarin iyali buƙatar izinin iyaye ko miji a wasu ƙasashe ko yankuna mata ko matasa basa iya samun sabis na tsarin iyali ba tareda izinin iyaye ko miji ba wannan yana rage ƴancin su na kula da lafiya lafiyar jikin su haranci harancaccen kayan hana haihuwa a wasu wurare ana haramta wasu nau'o'i kayan hana haihuwa kamar lud ko allura saboda dalilai na addini ko siyasa taƙaitaccen kasafin kuɗi gwamnati na iya kasu gwamnati tana gwamnati na iya kasa wurare isashen kuɗi domin samar da wadataccen kayan hana haihuwa ko horar da ma'aikatan lafiya wanda ke haifar da ƙarancin sabis taƙaitaccen taƙaitawa ga ma'aikatan lafiya dokoki dake hana wasu ma'aikata kamar nass ko jami'an lafiya na matakin farko damar bayar da kariyan hana haihuwa sai saidai manyan likitoci. saƙile sabis ga ma'aikata ga matasan da basu kai shekara sha takwas ba.

yanda rashin ilimin lafiya ko ilimi ga game da tsara iyalin ke hana samun sa rashin fahimtar zaɓaɓɓuka rashin rashin fahimtan zaɓaɓɓuka mutane da yawa wasu basuda ma masaniya cewa akwai nau'o'in kayan hana haihuwa daban-daban kamar ƙwayar allura ida inplant wannan na iya hana su tsoron kiwon lafiya saboda rashin ilimi wasu na jin tsoron cewa kayan hana haihuwa nada illa ga lafiya ko kuma suna haifar da rashin haihuwa gaba ɗaya yadda ji yanda yanda jita-jita ko [uhunmm] gaba da tsara iyali wasu na yarda da jita-jita da aka yaɗa cikin al'umma misali misali yanda tsara iyali zunubi ne ko cewa yana hana mace haihuwa har babada rashin rashin iya karatu yana hana hai yan yana hana mutane fahimtar bayanai dake cikin takardar takardun bayanai ko shawarwarin likita. ilmantarwa da jami'a jam jama'a ta hanyar rashin rashin al'ada yin amfani da harshen harshinan gida misali

um matsa matsayin matsayin da al'adu da ɗabi'o'in al'umma um ke taƙaitawa wajen tsarin na ra'a.. ayoyi.. ra'ayoyi domin da jima' jima'i da dangantaka yana da matukar muhimmanci a cikin al'umma da dama al'adu da ɗabi'o'i sukan tsara yanda mutane ka ke kallon jima'i aure da dangantakar soyayya waɗannan ɗabi'o'i wa innan ɗabi'o'i na iya ƙuntata fahimta ko buɗe hanyoyin um fahimta da amincewar tsakanin juna dangane da jima'i a dangantaka da um ro ra'ayoyi waɗansu al'umma na da ra'ayoyi masu tsauri kan jima'i musamman ga mata ana iya ɗaukar batu a matsayin abinda kun kunya ko abinda baza ko abin da baza a tattauna ba banbancin addini addini a addinai daban daban suna da tsa suna da tasiri a yanda mutane ke ke kallon jima'i da dangantaka yanda ake yawan buƙatuwar bin ɗabi'u bin dokoki da suka danganci tsarki tsarki da halarci matsayin namiji da mace a wasu al'umma ana sa ran maza da mat maza su zama masu iko yayinda ake takaita ƴancin mata a dangantaka da batun jima'i duk da ilimin jima'in na zamani zai iya taƙaitawa bayan baya ga ilimi se gaskiya shirye shirye ilimin jima'i na na zamani sukan bayar da bayanai a fili ba tare da son zuciya ba don temakawa matasa su fahimci jikinsu dangantakar da lafiyan jima'i

Fa rar da ilimi ga iyaye yana da muhimmanci a fara da horar da iyaye kan mahimmancin ilimin jima'i da abinda ake koyarwa wannan yana rage fargaba da rashin fahinta mis misali ana iya shirya taron wayar da kai ko horar da ko horo na musamman ga iyaye don su fahimci yanda ilimin jima'i ke ƙara yaɗuwa yin amfani da da rashi da harshe mai sauƙi lokacin da ake tattaunawa da iyaye ya ya kamata a guji kalmomi masu rikitarwa ko wadanda zasu su zasu sa suji kunya. Ayi amfani da harshe da ya dace da al'adu da addini., da addinin yankin haɗin gwiwa da shuwagabannin al'umma, shiga cikin al'umma ta hanyan shuwagaban shugabanninmu, shugabannin gargajiya ko adddini yana ƙara yadda yana yana ƙara yaɗa da ƙarɓuwa shirye-shiryen ilimin jima'i misali idan limamai ko dakatai sun goyi sun goyi bayan shirin yawancin iyaye zasu zasu fi amincewa da kafa dandalin tattaunawa kafa dandalin da iyaye zasu iya yin tambayoyi bayan da ra'ayoyi ko tattaunawa abubuwa da suke yi bayarda temakon rubu rubuce-rubuce a raba litattafai, fitilla ko wasu ko wasu kayan karatu da ke bayani a saukake game da abinda ake koyar

umm pause ilimi kan jiki um da ilimi kan jiki da motsin zuciya wannan shir.. shirin yana koyar da matasa yanda jikinsu ke aiki da kuma yanda motsin zuciya pause ke tasiri a rayuwa soyayya yana temakawa musu pause yana temaka musu pause zuciya ke soyayya wannan yana temakawa musu fahimci su fahimci kansu da kuma yanda zasu ko kula da lafiyarsu jiki da kare zuciya um koyar da girmama juna yana koyar da mu muhimmancin girmama juna a cikin dangantaka wato fahimtar haƙkoƙin da buƙatar juna da kuma goya goyawa cin zarafi ko tilasta wani abu pause shirin yana koyar da yanda za'a iya tattauna da abokin hulɗa cikin mutunci da gaskiya domin warware matsalolin um don warware matsaloli da kuma ƙarfafa soyayya mai tsafta pause fahimtar yanda za'a iya yanke shawara mai kyau yana taimakawa matasa wajen yanke shawara bisa ilmi bisa matsayin lamba ko jahilci ba jahilci wannan yana da matuƙar amfani wajen kaucewa haɗɗuran da suka shafi rashin lafiya cikin ciki da bada shiryawa ba.. da bada sh. shiriya pause

pause ga wasu daga cikin kuskure fahimta ko jita-jita da ake yaɗawa dan gantaka da ilimin jima'i cikakke da yanda za'a warware cikin harshen hausa pause kuskure ilimin jima'i yana ƙarfafa matasa su fara yin jima'i suyi um gaskiya bin bincikawa nuna cewa ilimin jima'i cikakke baya kar.. baya karfafa matasa su fara jima'i se de ma yana jinkirta lokacin da zasu fara da kuma rage haɗarin cututtuka a ciki da ba'a shiryaawa da ba'a shirya ba yanda za'a magance a yiwa iyaye da malamai bayani da hujjoji daga bincike da nuna musu cewa ilimi bazai sa yara su jhar lalace ba se ma ya karesu kuskure ana koyawa yara yanda ake jima'i gaskiya shirin baya koya hanyar jima'i kai tsaye se dai yana bayar da wani yana bayar da ilimi game da jikinsu lafiyar jima'i haɗɗura da hanyoyin kare kai da yanda pause

pause Gwabnati tana da rawar gani um mai girma wajen karewa ko kuma tauye ƴancin mace wajen yanke shawara akan lafiyar haihuwarka da jikinta ga bayanai a hausa pause ga bayanai a hausa kan rawar da gwabnati ke takawa ƙarfafa gwabnati na iya takaitawa wajen kare ƴan cin mata ta hanyoyi kamr haka samar da dokoki masu kare hakkin mace gwabnati na iya kafa dokoki da manufofi da ke tabbatar da cewa mace na da damar zaɓar yadda takeso ta kula lafiyar jikinta misali, samun damar iyali magunguna da kulawar lafiya buɗe cibyar buɗe cibiyar samar da asibitoci da cibiyoyin da cibiyoyi a kowane yanki musamman karkara pause musam.. musamman karkara pause musamman karkara ilimi da jim.. jima'i gwabnati na iya shiryawar wayar da kai kan haƙƙin lafiyar haihuwarta um tausayawa um pause tausayawa wajen pause

pause Ilimin.. illimin jima'i nai zurfi yana da matukar mahimmanci wajen baiwa mata ƴancin yanke shawara kan haihuwa da lafiyarsu ga yadda hakan ke shafar ƴancin haihuwa mata a ƙasan hausa samun ilimin jima'i zurfi me zurfi yana taimakawa mata wajen sanin jikinsu da yadda tsarin haihuwa ke aiki um wannan yana bayar damar fahimtar lokacin da zasu iya daukan ciki da hanyoyin hana hai.. hana daukan ciki yin zaɓin da yin zaɓi da ya dace ayi idan mace tana da cikakken ilimi game da jima'i da haihuwa tana iya yan ke shawaran lokacin da takeso ta fara haihuwa da addini.. da adadin yara da takeso ta haifa pause kare kare kai daga cututtuka ilimin jima'i yana koyar da hanyoyin kariya daga cututtuka da ake ɗauka ta hanyar jima'i kamar su ƙanjamau da cututtuka masu yaduwa pause kare kai daga yaɗa um um ilimi mai zurfi me zurfi yana koyar da mata, inda zasu ɗau.. zasu gane cin zarafi da hanyoyin kare kai.

ummm pause masu bada kula da lafiya suna taka muhimmiyar rawa wajen goyon baya ko takaitanƴancin mata na yanke shawara kan haihuwa da lafiyan jikinsu a takaice ga yanda suke iya yin hakan a harshen hausa goyon baya masu bada kulawar lafiya kamar likitoci da nurse-nurse na iya temakawa mata wajen samun bayanai da service na lafiya da suka shafi haihuwa wannan na iya wannan na iya hana haihuwa da pause bayar da shawar.. bayar da shawarwari kan yanda za'a hana ɗaukan ciki samar da kayan hana daukar ciki samar da kayan hana ɗaukar ciki yadda ya kamata um karfafa gwiwar mata su yanke shawara kan jikinsu ba tare da tilass daga pause ba tare da tilastawa ba suna wulakan suna wulakanta ko tauye mata hakkin su lokacin suna neman temako suna kin temaka wa mace saboda tana da ra'ayi ko yanayi da basu yadda da shi ba pause

Da niyya ba mutumin in ba zata iya cigaba da ɗaukan ciki ba saboda daidaita jini daban-daban kaman rashin lafiya matsin tallafi tallafin arziki ko ko wasu dalilai na sirri to idan akwai ƙarancin kayan hana haihuwa da rashin ilimi game da su to yawan ɗaukan ciki ba yawan ɗaukan ciki da ba'a shirya ba zai ƙaru wanda hakan na iya haifar da ƙaruwar buƙatar cire ciki a gefe a gefe guda idan an samu isashen damar kayan hana haihuwa da ilimi a kan su za'a sami ragin ɗaukan ciki da ba'a shirya ba kuma hakan zai rage yawan buƙatuwa yin cire ciki samun kayan hana haihuwa na rage ɗaukan ciki da ba'a shirya ba ragin ɗaukan ciki da ba'a shirya ba na rage ɗaukar na rage buƙatan cire ciki don kariya tsakanin wannan ayyuka biyu a cikin kiwon lafiya.

Abubuwan da ma'aurata ya kamata su yi la'akari dasu kapin yanke shawarar haihuwa na yanda zasu shiryata fuskar da zuciyar da kuɗin shirye-shiryen zuciya girman nau girman nauyin al haki dole su pahimci cewa in yaran raino yaro yana buƙatar haƙuri soyayya da juriya zaman lafiya a aure su tabbatar cewa suna da kyakkyawar dangantaka da fahimtar juna gurin haihuwar yaro na buƙatar hin kaiaɗ ƙwarewar kula da yara su tambayi kansu ko suna da ilimi ko um shiri wajan kula da lafiyar yaro? um tarbiyan sa tarbiyan sa da shi cigaban sa gudun damuwa su shirya su um fuskanci sauyi sauye-sauye a rayuwa kamar rashin bacci damuwa ko gajiya dake zuwa da rainon yaro. rainon yaro ajiyar ajiyar gaggawa su tanadi kuɗi na gaggawa don lokutan rashin lafiya ko wasu buƙatu maras

wannan yana nufin hanyoyi na zamani da ake amfani da su don tallafawa ma'aurata ki samu haihuwa musamman idan akwai matsala misali sun haɗa da sun haɗa da sauran su wata, wata hanya ce inda ake sanya maniyyi kai tsaye cikin mahaifa mahaifar mace lokacin da take kusa da don hana dan ƙara yin yawaitar ɗaukan ciki yana ƙara yana ƙara damar ɗaukan ciki musamman idan akwai matsala kamar ƙarancin motsi ko ko yawan maniyi matsalar matsalolin rashin nasaba hanya ce mai sauƙi amma bata da tsada sosai idan aka aka kwantar da.

Dokoki dokokin gwamnati da tsare-tsare na iya taka rawar taka rawa sosai wajen inganta ko lalata tafiyar mata masu juna biyu a wasu ga wasu mahimman hanyoyi da dokoki ke yi ke da tasiri samun sauƙin shiga asibiti da kula da lafiya idan gwamnati ta sami ta samar da asibiti kusa da al'umma da horar da ma'aikata ma'aikatan jinya mata masu ƙin yi masu samun kulawa waƴansu sun fi samun kulawa daban-daban wannan na rage haɗɗura da ke iya jawo mutuwar uwa ko jariri tallafin kuɗi ko lafiya dokoki dokokin dake bayar da kyauta ko ko ragin kuɗin jinya ga mata masu juna biyu suna suna kasa suna ƙara yawan mata da ke zuwa asibiti dan zaman duba lafiya kafin haihuwa hakan yana taimako yana taimakawa likitoci su gano matsalolin mu matsaloli da wuri kamar yawan jini ko rashin ji rashin rigakafi da shirin lafiyar iyali.